Eni tye ka nyuto cal pa lutino ma gua ki i gang kwan dong gitye ka dok gang ki i caro mo ma gikwano iye.

Cal eni kimako ma nyuto kit ma piny dong yuto nyo cito kabedo col kwede ki mako atye ka neno laco mo ma oruko tye ka ma pii logo logo iye kun tye cok ki kama pii nam madit oketo ki iye.

Enini atye ka neno cal pa lutini matitino gurupe ki jo mukene ma dongo dongo gitye ka wot idul giti ka lubo ki yo mo me icaro jo mukene nen tye ka ngwec angwecca yone kono okato ki i kin bunga madit

Eni bedo cal pa muni otara aryo ma bedo calo iwacci gin tye jo ma gimaro limo kin piny ka neno gin ma yomo cwinygi tye gubedo ka ma tye nono ento tye kweyo and kabedone tye cok ki dog nam madit calo pii ma tye kampala ma kilwongo ni Victoria-ni.

Eni cal ma tye ka nyuto ka mo ma bedo caro caro ento dano bene bedo iye i kin caro eni yo okato ki iye oweko dano woto ki iye bene atye ka neno dano ma otinge atinga ki pikipiki gitye ka ngwec ki iyo eni jo okene tye ka leko lee leeni kono tye dyang kalagi polle weng tye ma obok.

Enini cal ot lum ma pe kitotogi atota ento kiiologi aila ki i nge ot lum eni tye yadi ma kipitogi apita pien labolo tye cok ma otene ki ot lum enononi.

Eni ni cal pa dano ma gubedo i yeya ka ma yeya cung iye i dog pii dano eni gitye dano eni gitye ma gimito cito ka mako neni rec. Guruko gufia i wigi gin kono gin tye nen coo keken.

Atye ka neno muni otara adek aryo ma mon acel ma laco gitye ka wot i kin piny gitye kawot ka limo piny pi neno ngo ma yomo cwinygi ee

Enini cal ma tye ka nyutu lee tim ma gibedo i lum eto gubino ka mato pii ka ma pii tye iye dong gumato pii gin dong ti ka mito ao

Man cal ma tye ka nyuto yo mo ma cito kama dano timo iye cat iye nyo kilwongo ni centa yo man tye ka cito ka ma dano timo iye biacara ki dong pol tye ka nen ma kot tye ka bino madwong.

Eni cal ma tye ka nyuto lobo nyo ka ma piny malc ma bedo calo aroo ka ma dano oe kwo iye en aye cal eni tye ka nen kito oweko pol tye ka nen ki anyim mabor polle weng tye nen maleng ma cal kot pe i komgi.

Cal enni tye ka nyutu ka yadi madwong gutye ma gugure iye ento madong ti kanen cok i ka wanga-ni tye jang yat mo acel ma kic ma kilwongo ni akwac gugure i lak yat eno ni

Eni cal bandera ma dwong me lobo mapatpat ma kiryeyogi kacel neni opici pa gang tic mo calo labole calo ka ma preciden bedo iye.

Eni tye ka nyuto cal pa lutini aryo ma bedo iwaci onongo gitye ka myel ci cal kamera orwatte i komgi ci omako onyo bedo iwaci onongo gitye ka myel ci ngat ma tye ki lamak cali owaco ni wunen tung bota amito mako cal ci oweko kimako calgi ma ineno iwaci gitye ka myel kun gineno ka ma lamak cal tye iye.